Ambaa keettati keexettiyo wodiyan daro yelagatuyoonne dumma dumma oosuwa oottiyo hiillay de'ishin coo uttida izaawatussi oosuwa medhiyoogan keehippe gitta go'ay des.